Ekimuli kinyuma kiriko langi ez'enjawulo omuli langi eya kyenvu ne ppinki, ekimuli kino part eya langi eya kyenvu waliwo enjuki eyimiriddeko, enjuki eno eri mu kunuuna ssukaali okuva mu kimuli kino eno, enjuki eno yeeyambisa ssukaali oyo okukola omubisi.

Ekimera kiriko ebimuli ebya langi eya purple ebimulisizza n'ebirala ebitannaba kumulisa, nga ekimu ku bimuli kuno kuliko enjuki eyina langi za mirundi ebiri omuli eya kyenvu ne langi enzirugavu, enjuki eno eyina ebiwawaatiro bimpi ng'enjuki eno eri mu kunuuna mubisi okuva mu bimuli bino eno.

Obunyonyi bubiri obulabika obulungi obulimu langi ez'enjawulo omuli langi eya bbulu ne langi eya ppapo buyimiridde ku kati akatono. Akati kano kampi nnyo kali wakati mu muddo akati kano kayina obukoola butono bwa langi ya kiragala omuddo ogwetooloddewo ogusinga gwa langi ya kitaka gugenda gukala mulimu mutono nnyo mu muddo oguli mu langi eya kiragala.

Omukyala ow'olubuto agalamidde ku mugongo gwe ng'abikudde olubuto lwe, emabbali waliwo omuntu atuddewo atadde omukono gwe ku kyuma ekikola sikaani, omukono gwe ogwa kkono nga yagusiiga enjala langi enzirugavu, ayambadde empeta n'essaawa. Kuliko akativvi akalaga sikaani by'eri mu kusikaaninga mu lubuto lw'omukyala ono.

Enkula nga zeebase wansi mu busubi. Enkula zino ziri mu langi enzirugavu nga zeetooloddwa uh obuti n'emiddo egya egy'ebika eby'enjawulo nga ziwummuddeko wansi naye ziyina omutunti.

Embaata y'oku mazzi ng'eri ku mazzi eseeyeeya. Embaata eno erabika bulungi nnyo mu kkala ez'enjawulo omuli enzirugavu n'enjeru. Ebbaata eno eri kuseeyeeyeza ku mazzi kumpi n'ekiti ekyamera ku mazzi. Ekiti kino kiriko omuddo ogw'enjawulo nga gulabika bulungi ddala.

Eryato ery'ebibaawo nga liri kuseeyeeyeza ku mazzi, ku eryato lino ppanvu ddala nga kuliko ebigambo eby'enjawulo, ku lyato lino kuliko omuntu aliriko, ennyanja ngazi ddala era nga nteefu.

Emmotoka eyambisibwako mu kulima emanyiddwa nga tulakita eri mu langi eya mmyufu n'emipiira gyayo, ng'eyina emipiira eminene n'emitono, emmotoka eno eri mu busubi ng'abantu beekyaye beetooloddwa obusubi nga bulabika bulungi nnyo buli mu langi eya kiragala, bw'osukka obusubi buno waliyo eyo emiti egyefubituse awamu ng'emiti gino nagyo giri mu langi eya kiragala era nga girabika bulungi.